Njengoba sikesahlaselwa lubhubhane lwecovid 19. Iyeyenziwa imizamo yokuthi sivikeleke ingabi yingozi kithi. Bebejoviwa abantu njalo lapho besiyojoviwa bebehamba begqoke amamaski ukuze bavikeleke.

Amagcikwane amanengi ayabonakala ngemishini yasimanjemanje kwezokwelapha kufana lobhobhane lwe corona virus siyake siboniswe izithombe zakhona ukuthi kanti wona anjani lawo magcikwane.

Ngesikhathi sobhubhane loCovid 19 odokotela labomongikazi bekudingeka bagqoke impahla ezibavikelayo ukuthi bangalutholi lolubhubhane ngoba bekulula kakhulu ukuthi lubhebhetheke luye kwabanye abantu.

Lapha kusiba lomkhuhlane ongelaphekiyo ofana lomkhuhlane wophepha lokunye okunjalo abezempilo bayagqikelela ukuthi bagqoka ngendlela ezobavikela ukuthi bangawutholi lowo mkhuhlane lapho bencedisa abanye ukuba babelaphe lowu mkhuhlane.

Singalwisana lemikhuhlane ehluka hlukeneyo lapho siqakathekisa ihlanzeko, nxa uqeda kusebenzisa isambuzi gezi zandla zakho ngesepa, ubusugeza isikhathi eside.

Omongikazi bayathatha amagxathu okuthi bazivikele lapho beselapha imkhuhlane efana lomkhuhlane wophepha lokhu bakwenzela ukuthi labo bengacini sebegula emkhuhlaneni ethelelanwayo emoyeni.

Ngesikhathi somkhuhlane oke wahlupha abantu jikelele owe COVID-19 , bekungavunyelwa ukuthi abantu bahambe emathuneni , bebengcwatshwa ngabantu abakhethiweyo abalezambatho ezikhethiweyo ezibavikela ukuthi bangawutholi lawo lowo mkhuhlane omubi kangaka

Uyachazwa umahluko okhona phakathi kweCorona virus kanye leBactireophage kodwa ke wonke lawa magcikwane ayabulala kakhulu. Ingakho ke siyafunda lendlela zokuzivikela kuwo.

Isithombe sethu sisitshengisa umongikazi owelapha isigulani unabo abasekeli bakhe eceleni uhlaba lesi isigulane injekishini indlela agqoke ngayo ngeyokuthi azivikele angatholi amajemuzi.

Kuqakathekile ukugezi izandla ikakhulu lapho umuntu eqeda kusebenzisa itoilet lalapho umuntu sokumele ayokudla. Lokhu kuyavikela kumagerms angahle abeyingozi mhlawumbe abulale nokubulala.

Kubelokusabela okuhle kakhulu ngesikhathi abantu kumele bayezivikela kubhubhane lweCovid 19. Baye bahamba bayojoviwa amajekishini abebavikela ukuthi lolubhubhane lungabi yingozi lapho luhlasela.

Minengi imikhuhlane esikhona esidinga ukuthi sizivikele. Cabanga ngesikhathi se Covid-19 bekumele abantu bagqoke ama "mask",bagqoke lezembatho ezibakela ukuthi bangaluthathi lolu bhubhane emoyeni

Lapha kutholakala imikhuhlane efana le Covid 19 kuqakathekile ngalabo abayonceda laba abale yimikhuhlane ukuba bazigqokise ngendlela ezabavikela ukuthi abangayitholi leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi sigeze izandla ngemva kokusebenzisa isambuzi, ukwenzela ukuthi sibulale amagcikwane sizivikele lasemikhuhlaneni engahle isilimaze.

Inhlanzeko iyancedisa ekubulaleni amajemjusi. Lapho siqeda kusebenzisa izindawo zomphakathi lezindlu zangasese, kuhle ukuthi sigeze sisebenzisa isepa. Nxa sezigeze kuhla izandla, kuyavikelwa amagcikwane angahle athelelwane.

Ngenxa yemikhuhlane eminengi ethelelwana ngenxa yamanzi angcolileyo imizamo iye yenziwa ukuthi kwakhelwe izikotsho ezenza abantu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekileyo angelawo amajemusi.

Zinengi izindlela ezingakunceda ukuthi ungatholi mkhuhlane ethelwana emoyeni. Kufana lokugqoka amamask ,ukugqoka ama gilavisi njalonjalo .Lokhu kuyavikela wena lomphakathi wangakini .

Njengoba iqhubeka itholakala imikhuhlane ehlukahlukeneyo baqhubeka besebenza gadalala ezempilakahle ukuze umphakathi ufundiswe lokhu bakwenza ngokuthi bayezikolo kanye lasezindaweni zomphakathi ukuze badlulise ulwazi ngomkhuhlane ehlukahleneyo.

Isithombe sethu sisitshengisa abantwana ababili abayakukha amanzi. lndawo abakha kuyo yindawo engahlanzekanga. Lokhu kusitshengisa ukuthi ukhulumende kumele afake izikotsho. Ukuze bathole amanzi ahlanzekileyo.

Inhlanzeko ibalulekile kakhulu endaweni zomphakathi. Yingakho uHulumende esebenza gadalala ukuthi abafakele izikotsho abafakelizimpompi ukuze bangatholi amanzi angcolileyo agcina esebabangele imikhuhlane.

Inhlanzeko iyakhuthazwa ndawo zonke. Sibona abantwana abagez' izandla abasifakela isibonelo esihle sokukuthi kumele sihlale sigez'izandla ukuze sizivikele kumajemusi esingawathola.

Bayaludinga usizo abantu abahlala emaphandleni, ngenxa yokuthi abanye babo bahamba beyokukha amanzi okunatha ezindaweni ezingahlanzwanga, emanzini amileyo okubachaya engozini yokuthi babe lezifo ezifana le Kholera.

Izizwe ziyahlangana emhlabeni wonke jikelele, bebonisana ngendlela abangelapha ngayo izifo ezilokhu zivela emnyakeni leyi edlulileyo.

Ngokusebenza gadalala kwabomongikazi labodokotela nokuqhubeka bezisebenza gadalala befunda abantu bayakwazi ukuthola uncedo abagulayo njalo isizwe siqhubekela phambili.

Bayadingwa ukuncedisa abahlala emaphandleni ukwenzela ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kungenziwa ngokuthi kwakhiwe izikotsho ezizonceda abantu bathole ahlanzekileyo ngoba amanzi aphuma emfuleni kulapho abantu abaphinda begezele khona futhi.

Kuqakathekile ukuba nguhulumene ukuthi ayakhele abantu izikotsho ngoba amanzi avulekile anamagcikwane amanengi lapho umphakathi uwasebenzisa usuka ubelomkhuhlane omnengi kakhulu abangelwa ngamanzi angahlanzekanga.

Indlela engcono yokunceda abantwana bavikeleke emikhuhlaneni ebulalayo yikuthi bebahlabi ijekiseni eyiyo ebasizayo bavikeleke emikhuhlaneni ebulala abantwana abancane kakhulu.

Iyababazeka indlela uhulumende abake yenza ngayo ngokhwakela abantu izikotsho lokho kuyancedisa abantu bathole amanzi ahlanzekileyo angela mikhuhlane ngakho siyambonga uhulumende ngemizamo yakhe yokunceda abantu.

Ayenziwa amalungiselelo wokuthi abantwana abancane baluthole usizo phela kulezifo ezibulalayo eziyisithupha ezibulala abantwana manje abazali kuyadingeka ukuthi bakhuthale bahambise abantwana emakilinika.

Kulezindawo ezenzelwe ukuthi zigcine abantu abangaphilanga kahle enqondweni. Manje ezinye zezindawo zakhona ngobunengi, zisasephansi kakhulu. Zisakudinga ukuthi zithuthukiswe, ukuze indawo ibenhle kulabo abangaphilanga kahle enqondweni.

Ziyadinga ukuthuthukiswa izindawo lapho okugcinwa khona abantu abangaphilanga kuhle ngqondweni .Ezinengi zazo zisasephansi ngenxa yezomnotho ezintengantengayo emazweni amanengi alomnotho ophansi .

Lapha sibona isisebenzi esifundiswe kahle esikwazi ukusebenzelana labantu abagula ngengqondo uyamduduza njengoba ebambe isihlathi ebonakala ekhathazekile umtshela amazwi anempilo amenza azizwe ngcono.

Banengi abantu abangaphilanga engqondweni, abadinguncedo. Yingakho abanengi bekhuthazwa ukuthi bafunde bayosebenza ezibhedlela zabantu abangaphilanga kahle. Lokhu kusiza umphakathi.

Abantu abangaphilanga kahle engqondweni bayaludinga ungcedo olukhulu ingakho laba abaqeqeshela ukukhangela laba abantu bayakudinga ukuthi bafundiswe izindlela ezizabangceda bakwaz ukukhangela laba abangaphilanga kahle ngokuphumelelana

Funda ngokugula kwengqondo lokuthi ungasizakala njani lapho suthole loluhlupho. Abanye benziwa yizimo zokuphila bagcine bengasaphilanga kuhle engqondweni. Ungafunda okunengi ngokufundi magazine ekhuluma ngokugula kwengqondo.

Lapho umama eqeda kuthola usana lwakhe abahle bamkhiphe khonapho khonapho esibhedlela, kodwa bayathatha izinsukunyana behlola ukuthi umntwana usesimeni esikahle lokuthi akulahlupho yini kumama womntwana.

Inhlanzeko ihamba phambili kakhulu kwezokwelatshwa. Lobo kwezinyi zibhedlela ziphansi kakhulu kwezomnotho kodwa zihlanzekile kakhulu. Lokhu kuyabanceda abagulayo bakwazi ukuthola uncedo abaludingayo.

Lapha abantwana bezalwa, kuba lohlelo olwenziwayo. Lokuthi babe besiza eclinic. Bazohlatshwa amajekiseni. Abavikeli emikhuhlaneni, ebulala ikakhulu, abantwana abancane.

Umongikazi olomama oqeda kuthola umntwana kubonakala emfundisa izindlela anganakekela ngazo umntwana emkhuthaza ukuthi enze njani ukuze umntwana akhule ephephile elondekile.

Siyafika isikhathi sebusika kuzabe kugodola kakhulu gqokani amamask ligqoke izingubo ezifudumalayo lokhu kuzolinceda kakhulu livikele emkhuhlaneni etholakala emoyeni

Abantu abasemaphandleni bavamise ukuba lamaclinic lezibhedlela eziphansi kakhulu ngamazinga. Ingakho lababantu bayakudinga ukuncediswa ngamanye amazwe, langabanye abantu ngemithi kanye lezinye izinto ezinceda usibhedlela siqhubeke sibasiza abantu,

Ziyakhiwa zibe zinhle izibhedlela besokusiba lotshani obuluhlaza kanye lamaluba amahle lezihlahla ezincane , lokhu kwenza ukuthi umoya obakhona esibhedlela ubemuhle kakhulu , ungabi ngongcolosiweyo

Inhlanzeko iyadingakala ezibhedlela. Nxa kuhlanzekile ,abagulayo bayakwazi ukululama masinyane njalo nabodokotela bayakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngendlela ephumelelayo.

Uhulumende uyenze imizamo eminengi, yokufundisa abantu ,ukuthi bafunde ngezokwelashwa, ukuthi bavakatshele izibhedlela. Bayehlolwa igazi, ukuthi basaphilile yini kahle.

kulezigaba ezinengi emakilinika okwenza ukuthi omongikazi besebenze kulokho abakwaziyo kakhulu abanye babekhangela abatwana ikanti abanye bakhangela ama ambulensi abuya lezigulane besokusithi abanye imikhuhlane ejwayelekileyo

Ukwakha izibhedlela kanye lamakiliniki kudinga ukuzikhandla okukhulu ngoba kuyadingeka ucingo ,kuyadingeka indawo enkulu eyaneleyo kanye lamasola anceda ukuthi lapho ugetsi ehambile kwaziwe ukuthi abantu baqhubeke beluthola usizo

Izibhedlela zihlala zivuliwe, amahola angamatshumi amabili, lane. Ukwenzela ukuthi loba yisiphi isikhathi umuntu angagula khona. Uyakwazi ukuphuthumiselwa khona. Kubesekulondolozwa impilo.

Abantwana abancane abaqeda kuzalwa baqala ukwelatshwa besasenezinsuku ezintathu kuphela ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni ebulala abantwana abancane.

Nxa ufuna ukufundela ukuba ngudokotela kumele ukuthi uzimisele ukuthi uhambe iminyaka eyisikhombisa ufunda. Lapho baqekelela ukuthi uthola ulwazi oluzokunceda uncedise abantu abagulayo ungabalimazi.

Baqinisile abadala nxa besithi umthwentwe uhlaba usamila. Nampa abantwana abancane, odokotela bakusasa, omongikazi bakusasa. Bajabule, bayathaba, basesikolweni. Bayafunda imfundo ehlukahlukene.

Bayazidela abasakhulayo besiyathola imfundo wezokwelapha. Bahamba iminyaka eyisikhombisa laba abafuna ukuba ngodokotela ukuze bazithole izicoco labo abafuna ukuba ngodokoteka .Lapho beqeda siyabahlonipha ngendlela abazinikele ngayo.

Isithombe sibonisa iqembu lezokhwelapha abasebenza ngokuzikhandla behlaziya izindlela ezintsha zokwelapha behlaziye lemikhuhlane ngendlela engalatshwa ngayo.

Kuhle ukubambisana labezempilo lapho bevakasheli indawo yakithi ukuthi bazosincedisa ngokusihlola izinkinga ezisemzimbeni. Asiphumeni ngobunengi sibasekele. Sibenzele umsebenzi wabo ubelula.

Lapha imitshina emitsha isungulwa bakhona abazikhandlayo ukuthi bafundise laba abazowusebenzisa babatshengise lendlela abazowusebenzisa ngayo ukuze umphakathi ukwazi ukuzuza.

Bakhona abasesikolo, abafundela ukuthi babengomongikazi loba babe ngodokotela. Manjena kulesikhathi laphokufika khona ukuthi bafundiswe yilabo asebelolwazi olunengi ngalowo msebenzi.

Kuyathokozisa kakhulu ukubona abatsha bethatha isikhathi sabo befunda besiya phambili ngoba befuna ukusiza abagulayo siyakujabulela siyabathabela omongikazi kanye labodokotela abacitha iminyaka eminengi befunda ngobudokotela.

Abezempilakahle abapheleli kuphela ukuhambela emphakathini bebafundisa ngendlela zokwelapha kodwa bayakhiqiza lezincwadi ezikhuluma ngemkhuhlane ehlukeneyo ekhulume ngezindlela zokwelaphaleyo mikhuhlane

Imikhuhlane eminengi sikwazi ukuyizwisisa ngcono lapho sesike sathola izncwadi ezikhuluma ngayo kuhle ukuthi sibekele isikhathi eceleni sifunde ngemikhuhlane efana ledematholoji ukuthi iyini lokuthi singayelapha kanjani

Izifundiswa ziyakunanzelela ukuthi ziyamdinga uNkulunkulu ukuthi abasekele emfundweni yabo. Yingakho lapho beqala ikilasi labo beqala bakhuleke kuNkulunkulu becela ukuthi abancede bakuqonde lokhu abakufundayo.

Basebenza ngokuzikhandla befundisu mphakathi abezokwelapha akukhathaliseki ukuthi yiluphi uhlanga. Bakhona abemhlophe besekusiba nabensundu abasebenza ngokubambisana njalo langokuzwanana okukhulu.

Luqhubeka lukhula kakhulu ulwazi kwezempilakahle. Abezempilakahle bayaqhubeka besenza ama"poster" abahamba bewanamathisela endaweni ezihlukahlukene ukuze umphakathi ufunde ubekwazi ngezifo ezithelelwanayo.

ezinye izibhedlela ziphansi kakhulu ziyaludinga uncedo oluvela kuhulumende ngoba abantu baswela kwazona izitulo zokuhla belinde ukubona odokotela

Bayahlangana odokotela ngaphambikokuba bayoqala umsebenzi wabo. Lokhu kwenzelukuthi baphume lezindlela ezingcono abangancedisa ngabo labo abagulayo ,ukuze kusizakale abantu abanengi kakhulu.

Nsukuzonke abantu bahlala besemtholampilo ngenxa yokuthi baphethwe yimikhuhlane ehlukahlukene. Thina njengomphakathi, siyazihlonipha indawo zokwelaphela ngoba syakwazi ukuthi zilenzuzo ezinengi kithi.

Ziyakhiwa izibhedlela ngobunono obukhulu, njalo zenziwa zibezinkulu ngoba banengi abantu, abagulayo, abaludingayo usizo. Ubukhulu besibhedlela, butsho ukuthi banengi abantu abangelatshwa, usuku losuku.

Ziyathengwa ngobunengi izimota ezithwala abantu abagulayo. Njalo ziqhubeka zithuthukiswa. Lokhu kwenzelwa ukuthi, lapho bengakafiki esbhedlela abagulayo, babeselutholile uncedo. Ukuze bakwazi ukusindiswa ekufeni.

Omongikazi labo dokotela syababonga njengomphakathi basebenza gadalala bencedisa umphakathi bencedisa abagulayo yingakho sisebenzisana labo ngokuseduze ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo ube lula .

Abantu abanengi bahlala khatshana lezibhedlela kanye lama clinika. Ingakho kulama ambulance abancedayo lapho sokulesimo esihlasela ukuphila ukuze bayofika kusaselesikhathi sokuthi belatshwe balulame.

Isithombe sethu sisibonisa indawo yokwelapha, yisibhedlela. Bahlangene odokotela nabomongikazi, ukuthi babonisane ngendlela abangathuthukisa ngazo kwezokwelapha, ukuze kwande ubasizakala.

Kuyagcwala kakhulu ezibhedlela ngenxa yokuthi abantu bagula nsukuzonke. Kukanti emazweni amanengi alomnotho ophansi kunzima ukunakekela wonke umuntu izinto zisuka ziswelakale ngoba ingekho imali yokuthi zithengwe.

Abantu asebekhulile bayaludinga uncedo lwabatsha yingakho kudingeka ukuthi ngesinye iskhathi abatsha abelaphayo babalande emakhaya asebekhulile bayobancedisa ngamaphilisi kanye lokubahlolahlola eminye imkhuhlane ethile engabi bahlupha.

intuthuko kwezokwelapha iyabonakala kakhulu bakhona okudingeka baqunywe inyawo ngenxa yemikhuhlane efana letshukela kanye le cancer manje sekwenziwa izinyawo ezibanceda ukuthi bakwazi ukuqhubeka bezihambela njengabantu abalenyawo

Ukubambana kwamazwe kuyasincedisa kakhulu elizweni lethu. Lokhu kuyasincedisa ukuthi nalabo abaphansi abangakwazi ukuyesibhedlela baluthole usizo lwamahala.

Elizweni lakithi ziyadingeka izindawo ezinengi zokwelatshwa njengoba bantu beqhubeka besanda lemikhuhlane iyaqhubeka isanda okwenza kube lesidingo esikhulu sokuthi kube lendawo zokwelatshwa.

Bayahamba ngobunengi abantu, besiya ezibhedlela. Lokhu bakwenza ngenxa yokuthi baphethwe yizifo ezihlukahlukeneyo. Yingakho ziqakathekile kakhulu izibhedlela., njalo kuqakathekile lathi, ukuthi sizigcine kahle. Zisesimeni esihle.

Kuyathuthukiswa ukwelatshwa eRwanda , lokhu sikubona ngoba ziyathengwa izimota ezincedisa ukuthi bayonceda abantu asebegula masinyane ngaphambi kokuba babathwalele esibhedlela ngoba banabo omongikazi abaqeqetshelwe ukuthi bancedise abantu asebegula kakhulu

Kulesidingo sezindawo zokwelatshwa siyadinga amakilinika kanye lezibhedlela njengoba abantu beqhubeka besiba banengi emhlabeni lemikhuhlane layo iyaqhubeka ibe minengi ikakhulu ethelelwanayo.

Zigcinwa zihlanzekile izindawo zokwelapha. Lokhu kuyanceda ukuthi abagulayo bangahlaselwa ngezinye izifo abangelazo ezibangelwa yikusweleka kwenhlanzeko. Labomongikazi bahlala belazo izincwadi ezibonisa ukuthi ngobani abakhona esibhedlela lokuthi baphethwe yini.

Banengi abantu abagulayo abadinga uncedo kwezokwelatshwa . Ingakho indawo zokwelaphela ezifana lezibhedlela lama ekiliniki zisakhiwa zisiba zinkulu .Ukuze abantu abanengi kakhulu emphakathini baluthole uncedo .

Uhulumende usebenza gadalala encedisa abantu bakhe ,ukuze aqekelele ukuthi ezibhedlela ikhoni mithi kanye lemishini edingekayo .Ukuze abantu bakwazi ukuncediseka .

Umama oqeda kuthol' umntwana, uyahlaliswa esbhedlela okwamalanga athize, besenzel' ukubona ukuthi alukho yini uhlupho, lokuthi umtwana usesimweni esihle yini.

Abagulayo bayaludinga uncedo ngokuphangisa ngakho kuhle ukuthi indawo lendawo uhulumene aqikelele ukuthi abantu balazo izimota zokuhambisa lapho bevelelwa yingozi.

Kudinga ulwazi ukuba nguMongikazi lokusebenza emakhemisi, ingakho behamba ezikolweni labo abafuna ukusebenza kulezondawo ukuze bajayele nemithi eminengi elapha izifo ezihlukahlukeneyo.

ziyakhiwa zibe zinkulu izibhedlela kanye lama clinic lokhu kuyanceda abantu abanengi langokunye kwenzeka ukuthi bahambe bayethola usizo lapho begula bakwazi lokuthola amaphilisi emakhemesi

Isithombe sethu sisitshengisa omongokazi kanye labodokotela, balungisa amaphilisi belungiselela izigulane, bayabonakala ukuthi basemsebenzini bayasebenza. Sibafisela okuhle.

Imitshina iye yasinceda kakhulu ukuthi ihlole imizimba yethu. Abantwana abancane kabakwazi ukutsho ukuthi bahlutshwa yini. Kodwa lemitshina iyanceda, ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okubuhlungu emzimbeni wabo.

Lapho abantu bekhula ngokweminyaka babalezinkinga ezinengi ezihlanganisa ukuhlutshwa ngamadolo Kanye lokuhlutshwa ngamehlo yingakho iyadingeka imithi encedisa ukuthi amadolo abengcono.

Odokotela labomongikazi basebenza gadalala benceda abantu bayabanceda lasebekhulile asebelemikhuhlane engumahlala njalo ehlala ibahlupha emizimbeni wabo njalo bathobekile futhi bayangenela.

Umuntu umhlophe ubambe isandla sakhe ugqoke okumhlophe, kungenzeka isandla sibuhlungu noma kungenzeka ubegcobisa amafutha.

Kulabo abalesifo sofuba akhona ama inhaler ancedisayo ukuthi lapho sebevalekile bengasakwanisi ukuphefumula bebesebeyifaka emlonyeni sebezifafaza ngayo lokhu kuyancedisa ukuthi kuvule lapho osokuvaleke khona.

Ezokwlapha seziye zathuthuka kakhulu kangaka ngokuba umuntu sekwazi ukuzihlola imikhuhlane efana lesifo setshukela, ese"BP" ,esendlini yakhe engayanga esibhedlela.

Iyasingceda kakhulu imitshina yokuzoyelapha ethuthukisiweyo asebekhulile ababulawa ngamehlo bayakwazi ukuthi befakwe emtshineni besokutholakala uhlupho olukhona emehlweni abo

Imitshina esikhona yozokwelapha ethuthukisiweyo iyakwazi ukubona ingqondo, iyakwazi lokubona lapho umuntu eselomkhuhlane obizwa ngokuthi yiAlkzeimer. Lomkhuhlane weAlkzeimer ngobangela ukukhohlwa uthinta kakhulu asebekhulile ngeminyaka.

imitshina yesimanjemanje iyanceda kakhulu ngoba iyakwazi ukubona izinso ngaphakathi iphinde ibone lesibindi lokhu kuyanceda ukuthi ubone nxa kulohlupho ezinsweni

Basebenza ngokuzikhadla odokotela Kanye labo mongikazi baze bahambe ngitsho emphakathini bancende umphakathi ukuthi bahlole ukuthi banayiphi imikhuhlane ebahluphayo efana lomkhuhlane wetshukela Kanye lomkhuhlane we bp

Uyafuna yini ukuphila isikhathi eside? Nxa ufuna njalo funda ngokudla okulomsoco okuzokunika impilo ukwazi ukuphila isikhathi eside . Lokhu uzokuthola kuphela nxa ufunda usekela lemikhuba emibi efana lokunatha utshwala kakhulu.

Amalaboratory zindawo lapho okuhlolwa khona igazi kuhlolwe khona imithi emitsha kuhlolwe amaphilisi amatsha kanye lezifo ezintsha. Kuthathwa abantu abalolwazi olujulileyo ukuze kungabi lengozi engabangelwa yilabo abangalalwazi.

Imtshina yezokwelapha siye yathuthukiswa kakhulu. Ikhona eminye imtshina ekwazi ukuthatha umuntu imfake phakathi. Ibisihlola izinkinga ezikhona umzimba wonke, lapho kutholakal' uhlupho uyakwazi ukuthi umuntu ayelatse inkinga yakhe isibonakele.

Indawo zokuhlola igazi. Zigcinwa zihlanzekile. Lokhu kwenza kube lemphumela emihle kakhulu. Nabasebenza ngokuzimisela, behloligazi. Nemikhuhlane, ehlukahlukeneyo.

Zithuthuke kakhulu ezokwelatshwa. Imitshini sikhona ekwazi ukubona umuntu, imbone ngitsho imbambo zakhe kanye lamaphaphu. Lapho sebekubonile bayakwazi ukukuhlaziya babone ukuthi uhlupho lukuphi emuntwini.

Imitshina ekeyathuthuka kakhulu. Ekwazi ukusinceda ukuthi isihlole nangaphakathi amathambo ukuthi asahleli kuhle yini alikho eliqamukileyo njalonjalo.

iyenziwe imizamo ngocwanengu lwemikhuhlane ehlukahlukeneyo ezibhedlela bayazihlola izigulane bathathi igazi sebelihambisa ema laboratory lapho okusuke kuhlaziwe kabanzi ukuthi yini ehlupha izigulane

Kunengi ongakuthola ema laboratory lapho kuhlaziwa khona ngomuntu ephelele. Nxa ungelalo ulwazi angeke ukuzwisise okwenzakalayo. Ma uthanda ukusebenza ema laboratory kuhle ukufundele kusase manje.

Bakhona abazikhandlayo becubungula ngemikhuhlane emitsha etholakalayo. Lapho beyithola bayacubungula ngemithi emitsha engelapha le imikhuhlane. Kungakho basebenza gadalala ubusuku lemini bedinga izindlela ezintsha zokwelapha.

Ayahlanzwa amanzi wokunatha angabi saba lamajemusi. Lokhu kuqala ukwenziwa elabhorithori. Lapho esekhiqiziwe, singawathol' emakhemisi kanye lasezitolo, amanzi ahlanzekileyo.

Imzamo iyenziwa elizweni lakithi ukuthi kuthuthukiswe kwezokwelatshwa, ukuze abantu bakwazi ukuthola usizo lapha besiba lemikhuhlane edinga ukuthi bayelatshwe.

I internet isike yadlala indima enkulu kwezokwelapha incedisana lemitshina ekhona ekwazi ukutholakala izifo lokuthi zingelatshwa kanjani izifo ezinjalo ngesikhatshana nje esincane.

Kunengi okwenziwa emalebhorithori kungaba yikuhlolwa kwegazi kube yikuhlolwa kwemithi emitsha. Labo abantu abasebenza emalebhorithori basebenza ngokuzikhandla okukhulu njalo batholile imfundo efaneleyo eyenza befaneleke ukuthi babelapho.

Siyababonga abasebenza ngokuzikhandla ngenxa yokuthi lakho indawo zokwelaphela ezinye sezizindala kodwa ke zibukeka zizihle ngoba ziyahlazwa sonke isikhathi.

Kulohlelo olwenziwayo lokuthi abantwana abancane bajoviwe ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ubulala abantwana, ikakhulu eyisithupha. Besekusithi labomama labo bayajoviwa ukuze kuvikele abantwana ekutheni bathol' imkhuhlane kubomama babo.

Abanye omama kudingeka bahlale esibhedlela lapho beqeda kuthola abantwana. Lokhu kwenzeka ngesikhathi umama ethole umntwana isikhathi singakakwani umntwana bengakakhuli ngokwaneleyo

Omama bakukhuthalele ukuya ezibhedlela lasemakiliniki behambisa abantwana babo abasebancane ukuze bayothola amajekiseni abavikela emkhuhlaneni ebulala abantwana abancane.

Ukuze izibhedlela ziqhubeke zibanceda abantu kuyadingeka ukuba uhulumende kanye labantu bancedane ekutheni bathuthukise izibhedlela ngemtshina kanye lamaphilisi.

Bayathokoza kakhulu omama lapho bethola abantwana abancane. Manje bayafundiswe zibhedlela indlela bangabathwala ngayo babamunyise ngayo ukuze bakhule kahle bangatholimkhuhlane engasibeyingozi ekuphileni kwabo.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo kwezokwelatshwa, okuhlanganisa izinto ezisetshenziselwa ukugcinwa kwegazi. Lapho bethatha igazi emuntwini, bayaliwonga kahle besebelihambisa laph' elizohlolwa khona.

Ukufunda kuyasincedisa ukuthi sibekwazi ukusebenzisa imitshina ekhona kulamalanga, phela isiminengi imitshina kwezokwelapha . Ingakho imfundo iqakathekile kakhulu.

Siminengi imitshina kwezokwelatshwa abanye basuka bahlaliswe emtshineni okwezinyanga ezinengi lapho begula kakhulu. Lemtshina ilawo amathuba okuthi ibavikele labo abagulayo baphinde bavuke bathabele ukuphila.

Amabhokisi efirst aid ayatholakala emakhemisi. Lawo mabhokisi alezinto zokwelapha ezifana lamabhandishi, amaphilisi lokunye. Lokhu kuyanceda ukuthi lapho silimala sisendlini sikwazi ukuthola uncedo masinyane.

Bakhona abahlutshwa ngamazinyo besase bancane besokuthi kube labanye abahlutshwa ngamazinyo sebekhulile. Okuze kudingeke ukuthi bawakhitshwe lawo mazinyo manje ngenxa yokuthuthuka kwezo kwelapha sokuye kwenziwa amazinyo umuntu angakwazi ukuwasebenzisa.

Isithombe sethu sisitshengisa umtshina wokwelapha. Lokhu kusibonisa ukuthi ezokwelapha seziye zathuthuka kakhulu ngokuthola ulwazi olunengi sokuye kwathuthuka ekwelatshweni.

Sibethulela ingwane abezokwelapha ngoba bayazikhandla behamba benceda labo abangakwanisiyo ukuya endaweni ezokwelapha.

Iqhubeka ithuthuka indlela yokwezokwelapha. Khathesi sokulula ukuthi umuntu bamfake emtshineni okwaziyo ukuhlola umzimba wonke uhlanganise isifuba, isisu lekhanda kanye lamathambo. Lokhu kwenza ukuthi kukwazi ukutholakala inkinga esingakwazi ukuyibona ngamehlo.

Kutshenziswa imitshina ehlukahlukeneyo ukwenzela ukuthi kuhlolwe imizimba yabantu. Lemitshina isilalo lekhono lokuthi ikwazi ukuthatha isisindo somuntu ngamunye.

Esikhathini sakhathesi, sekulemitshina eyenziweyo encedisa abantu bakwazi ukuzihlola ukuthi imkhuhlane ethize balayo yini loba abalayo. Lokhu kwenza kubelula ebantwini abangasakwazi ukuhamba kahle ngenxa yokukhula lokugula okuhlukahlukeneyo.

Manengi amathuluzi asetshenziswayo kwezokwelapha. Abazempilakahle bayahamba empakathini bahambe bathathe igazi baligcine ezikwameni ezilungisiweyo kahle. Ezizancedisa lapho kutholakala isimo esiphuthumayo kulabo asebedinga igazi.

Ngenxa yokuthuthuka kwezokwelapha sokuye kwenziwa imishina ethuthuke kakhulu, ekwazi ukuhlola ukutshisa kwemzimba yethu engazange isithinthe. Leyi mishina siyakwazi ukuthi sizithengele yona, siyigcine emakhaya

imitshina yesimanjemanje iyakwazi ukuhlola umuntu imbone ngaphakathi ibone lokuthi luyini uhlupho oluhlupha abantu abehlukeneyo ngaphakathi ibisisinikela impumela yakhona

Imisthini kwezokwelapha siminengi kakhulu. Eminyimitshini uzocabangukuthi ngeyokwakha izakhiwo kanti cha , isetshenziswa lapho umuntu eqamuke amathambo. Bayancedisa ukuthi balihlanganisi thambo besebenzisa leyo mitshina.

Ukuthuthuka kwezokwelatshwa sokukekwenza ukuthi kube lemitshina eyenza kubelula kakhulu ukuthwala amaphilizi kanye lemithi beyihambisa ebantwini abagulayo lokho okwenza ukuthi kwelatshwe abantu abanengi kakhulu langokunye ukwenzela.

Abatsha bethu abasakhula, bayakudinga ukuthi bafunde ngokuzimisela. Lokhu kuyasiza ilizwe lethu ukuba liqhubekele phambili ngoba sithola odokotela sithole amatitsha sithole onesi abatsha.

Imitshina eminengi kwezokwelatshwa isebenzisa ugetsi. Iyancedisa ukuthi ihlole umzimba ngesikhathi esifanayo isikhiphele ipikitsha enkulu ebonisa ukuthi kwenzakalani emzimbeni wethu.

ugubhane lwe COVID 19 lubulele abantu abanengi kakhulu ingakho abezokwelapha bake bachitha isikhathi esinengi kakhulu bedinga izindlela ezingcono zokuvikela kulowo mkhuhlane manje ke iyeyatholakala i vaccine eyajovwa abantu abanengi kakhulu

Ngenxa yokuthuthuka kwemitshina esikhona namhlanje sokulula ukuthi umuntu angahlolwa umzimba wonke kusukela emathanjeni kuye egazini, kuye ekhanda njalonjalo ngomzuzwana nje omncane.

Ukuthuthuka kwezokwelapha sokwenze kwaba lentuthuko enkulu kakhulu kwezokwelapha sokulemtshina encedisayo ekwazi ukubona umzimba womuntu wonke ibisibona ukuthi kukuphi lapho okule nkathazo khona.

Minengi imikhuhlane esiyelapheka ngenxa yokuthuthuka kwezokwelapha. Lokhu kusenza siziqhenye kakhulu ngoba siyakwazi ukutholuncedo lapha singazizwa kuhle sisesibhedlela.

Kuyathuthukiswa ngokwelatshwa ukuthi akusahluphi sekule nqola ,lemitshina encedisayo ukuthi kubelula kubomongikazi nxa bethwala imithi ngezinqola bencedisa abagulayo.

Esibhedlela lasemakiliniki bayawukala umuthi lapho besinika wona kusiya ngokuthi sigula kangakanani lokuthi umzimba wethu uthatha okungakanani lokhu kuyancedisa ukuthi singacini sithethe ngokudlulele sagcina sesigula.

Ayathuthukiswa ama ambulance kufakwa lezinto ezehlukahlukeneyo phakathi ezikwazi ukunceda umuntu ngaphambi kokuba aye esibhedlela ukuba bamsize engalahlekelwa yikuphila kwakhe endleleni

Intuthuko ekhona kwezokwelapha iyamangakisa kakhulu njalo iyasingcedisa ngoba lalabo abangasakwazi ukuzihambela sebethola ezokuyelapha ezibangcedisa ukuthi bekwanise ukuzi hambela bodwa

imitshina kwezokwelatshwa isiye yathuthukiswa kakhulu ngoba isiye yaxhunyaniswa lama computer okwenza ukuthi lapha izigulane zihlolwe umkhuhlane othile imiphumela itholakale masinyane kusetshenziswa i internet

Zithuthukisiwe kakhulu izindlela zokwelapha, abantu sebekwazi ukuthi bahambe esibhedlela bayehlolwa izinga letshukela baphinde bahlole izinga lebp ngaphandle kokuya esibhedlela.

bakhona abantwana abazalwa isikhathi sabo singakafiki manje babasengozini yokuthi bangafa ngoba umzimba wabo ungakakulungeli ukuphila ngaphandle manje kwezokwelapha ngenxa yokuthuthuka seyikhona imshini ebancedisayo ukuthi bakwazi ukuphila baze bakhule ngokwaneleyo

Kulula kakhulu ngabomongikazi ukuhambisa ukudla kuzigulane kanye lamaphilisi lokunye okutshiyatshiyeneyo abakudingayo. Lokhu kwenziwa yikuthi sokulezinqola ezikwazi ukuthwala izinto ezinengi okenza umsebenzi ubelula kakhulu.

Ezokwelatshwa zikezathuthukiswa kakhulu ngemtshina esebenza ezimeni ezihlukahlukene okufana lokuhlolwa kwegazi ukukilinwa kwezinso nokuhlanzwa kwamaphaphu

Impucuko isikhona sibili enkulu kwezokwelapha. Omongikazi labodokotela bayakwazi ukuxhumana ngesikhatshana nje esincinyane lokho kwenza ezokwelapha zithuthuke kakhulu.

Ngenxa yozomnotho eziphansi ezweni lakithi, kuyadingek'ukuthi abantu bazithengele amanjekisheni. Amajekiseni bangawathola emakhemisi, bangawathola kweziny' izbhedlela zohlobo eziphezulu, kodwa kumele bazithengele wona ngemali yabo.

Kulezinzuzo ezinengi ukusebenzisa amaphilisi esiwalayelwa ngodokotela. Amaphilisi esimanjemanje enziwa ngendlela ehambisana lemizimba yethu, okusincedisa ukwelapha lokhu okusuke kuhlupha emzimbeni wethu.

Kubuhlungu kakhulu ukukwehlela manje iminingi imithi esikhiqiziwe eyesimanje manje encedisayo ukuthi ngezinsukwana nje ezincane umuntu uyabe seluleme njalo sezizwa ngcono sekwazi ukuqhubeka ngemisebenzi yakhe yosuku losuku

Basebenza gadalala abezokwelapha bedinga imithi engcono yokwelapha abantu. Sokukekwaba lamaphilisi amanengi aye akhiqizwa afana leTamiflue ancedisayo lapho umuntu elomkhuhlane wophepha.

Solukhona ulungiselelo lokuthi umphakathi ukwazi ukuzelapha imkhuhlane emincane. Hamba ekhemisi eseduze nawe ukwazi ukuthenga eFirst Aid Kit ezokuncedisa ukuthi ngaphambi kokuba uye ekilinika ubusukwazile ukuthi uzincedise.

Minengi imithi ethengiswayo ema pharmacy encedisayo isikhumba ukuthi sihlale sibutshelelezi sitshelela. Leyo mithi iza neminye futhi imithi enikelwa mahala ngendlela yokubonga ukuthi uke wathenga imithi efanekisiweyo.

Njengoba izifo zophepha zilokhu zisiba zinengi njalo zitshiyatshiyene. Nakwezokwelapha sekuke kwasungulwa imithi eminingi etshiyatshiyeneyo encedisa abantu abanophepha.

Minengi imithi ehlanza igazi, uma ungahamba ekhemesi eseduze nawe ungafika ubabuze ngomuthi obhalwe ukuthi advanced blood flow oncedisa ukuthi igazi ligijime emzimbeni ngokushelela okukhulu.

Ubuhlungu besisu bungaqedwa ngemithi yesimanjemanje efana lomuthi obizwa ngokuthi yiGastric. Lomuthi uyatholakala emaKhemisi ingakho hamba uzitholele wona nxa usizwa isisu sibuhlungu.

Imithi yesimanjemanje ilungiswe ngendlela yokuthi isincede lapho sikhwehlela njengobiskhathi sobusika sifika asizilungiseni sihambemakhemesi siyothenga imithi ezasinceda lapha sithola umkhuhlani wophepha.

Asemanengi amaphilizi aqeda ubuhlungu. Ungavakatshela emapharmacy uzawathola afana lephenisiline ayancedisa kakhulu ngoba bakunikela ngesilinganiso esihambisana lomzimba wakho.

Abantu sebekwazi ukuthola imithi ebelaphayo esikhathini esifanayo beyijabulela njengamanamnede. Ungathenga i Citro-Soda eke yafakwa okunye okumnandi iyakuncedisa ukwelapha isisu njalo imnandi laphu yinatha

Njengobusika bungena bayasikhuthaza emtholampilo ukuthi sizithengele imithi efanekisiweyo lapha emakhemisi ukuze sizivikele ekukhwehleleni lasemkhuhlaneni yesifuba.

Minengi imithi ekhiqizwayo encedisa iskhumba sethu ukuthi sihlale sibutshelelezi njalo kubulale lamagcikwane atholakala esikhumbeni enza isikhumba sethu sibe buhlungu.

Ingabe uhlutshwa yisifuba noba uhlutshwa yikukhwehlela uma ungaqiniseki ngakho kodwa ukhwehlela, gijima uyekhemisi eseduze nawe noma uyesibhedlela ufune iaskorili izokusiza uzizwe ngcono masinyane.

Kudinga ulwazi olujulileyo ukuthi umuntu afanelekele ukuyasebenza eFamasi. Lokho kwenziwa yikuthi minengi kakhulu imithi esemaFamasi eyalapha izifo ezihlukahlukeneyo.

Amajekseni esabisa kakhulu ebantwaneni kanye lakwabanye asebekhulile. Ngobukuhlatshwi jekiseni kubuhlungu kakhulu. Kodwa kuyascedisa ngoba ihlatshwi hlingene mzimbeni. Ipholisubuhlu ngobukhona masinyane.

Isithombe sethu sibonisa umuthi osinceda ngamehlo. Nxa amehlo akho ebuhlungu ungavakatshela ezitolo uzawuthola umuthi lowu uyanceda amehlo.

Ubudlelwane obuhle lamanye amazwe buyayithuthukisa indlela yokwelapha ngoba kusuke kutshintshwana ulwazi olwahlukahlukene. Isthombe sisibonisa umuthi ovela kwelaseMelika.

Njengoba ubusika bisondela, siyawudinga umuthi wokuzivukela. Ingakho kuhle sivakatshele amakhemesi, sihambe siyothenga imithi yethu ukuze sihlale sivikelekile lapho sihlangabezana lemikhuhlane.

Banengi abantu abahlutshwa yizilonda manje kwezokwelapha sebeke bayenza imithi eminengi ehlukahlukene eyokugcobisa encedisa isikhumba ukuthi sihlale sibutshelelezi njalo silwe lamagcikwane ahlukahlukeneyo.

Abantu babanengi namhlanje babulawa ngamehlo ngenxa yokubukela amathelevizhini manje isikhona imithi ehlukehlukeneyo ekwaziyo ukwelapha amehlo kuhlanganise lomuthi okuthiwa yi systane uyatholakala ema pharmacy.

Iyakhiqizwa imithi usuku losuku ngaphambi kokuba ikhiqizwe iyahlolwa kubonakale ukuthi iyafaneleka yini ukuthi ingasetshenziswa ngumphakathi lokhu kwenziwa ezinyamazaneni ezincane ukuze baqiniseke ukuthi ayisongozi yini emphakathini

Kudingeka ulwazi olujulileyo ukuzwisisa ngemithi yesimanjemanje esebenza izinto ezehlukeneyo Kungakho kuqakathekile ukuthi labo abafuna ukufunda ngemithi bahambe esikolo ngaphambi kokuba bayosebnza ngayo ukuze bayiqonde ngcono

Kuhle silandele iziqondiso ezibhaliweyo emithini ngoba singavele siyisebenzise singatholanga isiqondiso sikadokotela isuke isilimaze emzimbeni kulokuthi isincede.

Zinengi indlela zokugcina igazi lethu litshelela kahle. Ezinye zakhona yikusebenzisa imithi yesimanje efana leFeroglobin liquid. Leyo iyancedesa ukuthi ikhulise amangqamzane njalo igazi liqhubeke litshelela kahlre

Ukusebenza gadalala kwezifundiswa kuye kwaletha intuthuko enkulu emithini kangangokuba khathesi sesikwazi unikelwa umuthi olwa lenkinga esisuka sikhangelane nayo lapho sigula

Ukwanda kwemikhuhlane ehlukahlukeneyo, sokuke kwaholela ekutheni kwenziwe imithi eminengi kuhlanganise lamaphilisi. Lawo maphilisi esimanjemanje ayasinceda ebuhlungwini obunengi esihlangabezana labo.

Enziwa amaphilisi ngezilinganiso ezihambelana lemizimba yethu ayakwazi ukuthi aqede ubuhlungu obusemzimbeni okuhlanganisa ubuhlungu bekhanda ubuhlungu besisu kanye lobuhlungu okutshiyetshiyeneyo obusemzimbeni.

Iya isiba minengi imithi yokwelapha amehlo ngoba abantu abanengi bahlutshwa ngamehlo lokhu sokubangwela yikuthi abantu abanengi sebecitha isikhathi esinengi bekubomakhala ekhukwini babo kanye lamacomputer.

Imithi yokugcobisa ehlukahlukeneyo ilosizo okuhlukahlukeneyo ikhona imithi esinceda lapho sivuvukile emzimbeni kube khona imithi esinceda lapho zilezilonda lingayithola imithi le ema chemis ahlukahlukeneyo.

Kunengi okubangela ukuba abantu bagule ngengqondo. Abanye basuka bekhathazekile ngezimo zokuphila kuze kubaphazamise kakhulu engqondweni ingakho ziyadingeka izisebenzi ezinengi ezizosebenza ngokunceda labo abagule ngqondweni.

Ngapha sibona isithombe sebhasi, esinabantwana besikolo. Ibhasi liyabasiza lapho besiya kwezemidlalo. Nalapho besiya ezindaweni, abazofundela kuzo.

Abezempilakahle abakhathazeki kuphela ngasebekhulile ekuthini bathole uncedo kwezokwelapha, kodwa bayazikhandla futhi ngabantwana abancane yingakho bedinga indlela ezithuthukisiweyo zokuvikela abantwana ezifeni izihlukahlukeneyo.

odokotela abelapha abantwana abancane balomusa kakhulu benza umsebenzi wabo ngentokozo enkulu bayamomotheka njalo bayancedisa ekulwiseni ezifo ezibulala abantwana eziyisthupha

Baningi oDokotela kanye labomongikazi abaqashelwe ukuthi banakekele abantwana abancane abaqeda kuzalwa. Abanye abantwana bazalwa benemkhuhlane ehlukahlukeneyo besebedinga ukunakekelwa okukhulu esibhedlela.

Bakhonomongikazi kanye labodokotela, abakuqeqeshelweyukuthi banakekelabantwana abancane abaqeda kuzalwa. Abanyabatana bazalwa iskhathi sabo singakafiki. Yingakho kumele bahlaliswe esbhedlela. Bayeze bakhule ngokwaneleyo.

Basebenza gadalala omongikazi labo dokotela lapha abantwana begula. Benza yonke imizamo ukuthi bebasindise babuyele esimeni esihle njalo kulezindawo ezilungiselelwe abantwana abagulayo ukuthi bathole usizo beze bephume.

Manengi amathulusi asesetshenziswa ukuzekungcediswe labo abaqamukileyo intambo njalo lawa mathulisi aseyatholakala ngitsho lawabantwana ukuze bengcediswe lapho beqamukile entanyeni

Zinengi izindlela sezike zasungulwa zokufundisa abantwana abakhulayo. Lezizindlela ziyabancedisa ukuthi bathole ulwazi olujulileyo ukuze labo bakhule babenganga bantu abangcono abalokuqonda.

Ngaphandle kokuba umdlezane ekhitshwe esibhedlela uyafundiswa indlela zokuncelisa umntwana lendlela angambamba ngazo ukwenzela ukuthi kungabi lengozi umntwana acine elimele.

Amankazana ayakhula, abe esefika esikhathini sokuthi ayathomba. Manje kuhle ukuthi abalolwazi ngezinto ezenzeka lapho sebethomba babafundise, babafundise lokuthi bazangena esikhathini inyanga lenyanga.

Bayasikhuthazwa omongikazi kanye labo dokotela ukuthi sidle izithelo. Izithelo zilomsonco njalo ziyawukhulisa umzimba zikwazi ukulwisana lamagcikwane angasasihlasele umzimba wethu.

Ukubakhona kwama computer kanye lama internet sokuye kwancedisa ekufundiseni abantwana kwancedisa lasekutholeni izindlela ezingcono zokwelapha lokhu sokubuye kwathuthukisa izizwe ezinengi zakwazi ukuthola izindlela ezingcono zokuphila.

Bayawenza umsebenzi wabo odokotela usuku losuku, belapha abantu abanengi kakhulu ngangokunukwenzeka bebahlola ukugijima kwegazi ukuthi kusesimeni esihle yini lokuthi nhliziyo isatshaya kuhle yini.

Abayizigoga baloncedo emphakathini, bayakwazi ukudlala imidlalo ehlukahlukeneyo njalo bayakwazi ukwenze eminye imisebenzi engenziwa ngabantu abangagogekanga. Labobaloncedo olukhulu emphakathini.

Odokotela bakufundele ukusebenzisa imitshina ethuthukisiweyo kiyokwezokwelapha. Lapha bengakayisebenzisi baqale bayilungise babone ukuthi iyafaneleka yini ukuthi isetshenziswe lokuthi benza kahle yini

Omongikazi labo dokotela basebenza lezigulane ezigula kakhulu. Eminye imikhuhlane yakhona iyathelelwana, yingakho bayaqekelelwa ukuthi bayazigqokisa ngendlela ezobavikela bengabi sengozini yokuthatha leyo mikhuhlane.

Omongikazi kanye labodokotela bakuqeqetshelwe ukwelapha abantwana abancani lamuhla sebekwazi ukubelapha ngemithi yokuthontisela esivikela kumanjekitshini ngobazwisa ubuhlungu.

Omongikazi basebenza ngokuzimisela benceda abagulayo, bayaqikelela ukuthi indawo yabo ihlale ihlanzekile ukuze lezgulani zibe sendaweni engcono engelamsindo ehlanzekileyo.

Odokotela basebenzela imisebenzi ehlukahlukeneyo abanye ngodokotela bamehlo kukanti abanye ngodokotela bendlebe kukanti abanye ngodokotela bamazinyo

Kuqakathekile ngabo mongikazi labo dokotela ukuthi ngaphandle kokwelapha bafunde lokuphilisana lezigulane zabo ukuze nazo zingazizwa zikhathazekile njalo zilokwesaba kodwa lapho zithola usizo zikwazilokuthaba enhliziyweni

Lapho odokotela beqeda kusebenzisa imithi yezokwelapha ethuthukisiweyo bayaphikelela ukuthi bayibek' esimen' esikahle ukuze ikulungel' ukusiza abant' abaneng' abalandelayo abalezinkinga ezifananayo.

Kunengi okudingekayo ukuthi umuntu aphumelele ukuba ngudokotela, loba ngumongikazi. Lokhu kutsho ukuthi kumele ahambe esikolo, afunde ukusebenzisa imitshina ethuthukisiweyo yezokwelapha.

Amanye amakhemisi ayakhelwe eduze lamakilinikhi lokhu kwenza kubelula ukuthi lapho silayelwe ukuyathenga imithi ethize kubeseduzane kakhulu ukuze sithole uncedo masinyane.

Ulalo yini ucingo lwama kilinika avula sonke iskhathi. Umungelalo zithathele ukwenzela ukuthi lapho kufika iskhathi esinzima ukwazi ukuthol' usizo ngokushesha.

Khangela amakhemesi sethuthuke njani, vakatshela amakhemisi awusoke uthole umuthi kuphela kodwa uzothola lokudla kwabantwana, uthole uchago uzozithola lempahla zabomama abazidingayo inyanga lenyanga.

AmaAmbulensi angasinceda sikwazi ukuyofika masinya emtholampilo, lapho sesigula kakhulu. Kungani ungahlali ulocingo ukuze ukwazi ubatshayela lapho isimo sesiphuthuma?

Nxa ulawo umcabango wokuya sebenza efamasi kuhle ukuthi uhambe uyesikolo esifundisa ngawo amakhemisi, ngenxa yokuthi minengi imithi ehlukahlukene esiyithola emakhemisi edinga ulwazi olujulileyo.

Ngenxa yokuswelakala kwemithi ehlukehlukeneyo kanye lamaphilisi ezibhedlela ezinengi. Amakhemesi amanengi aseyaphatha imithi eminengi ehlukeneyo lokhu okwenza abantu abannegi baye emafamasi besiyathenga leyo mithi abayidingayo.

Amakhemesi athengisa imithi ehluka hlukene kakhulu. Imithi ebalulekile njengobu busika busondela,. Yimithi eyelapha uphephe kanye leminye njalo. Nxa singahamba siyeyithenga. Sizabe sizilungiselela sinciphisa lamathuba okuthi sithole imikhuhlane phakathi lobusika.

Ayathuthuka nsuku zonke amakhemisi abanemithi eminengi ehlukahlukeneyo lokho kusenziwa yikuthi nsukuzonke izifo ezintsha zibakhona labezokwelapha badinga imithi emitsha engasiza umphakathi ululame.

Isithombe sethu sibonisa isiqephu sendawo okuthengiswa khona imithi, ehlukahlukeneyo. Ikakhulu yokukhwehlela. Lemithi iyasisiza ikakhulu nxa sikhwehlela njalo silesifuba esibuhlungu.

Ulenkinga yini kwezempilo? Hambe khemisi eseduze kwakho bazokunceda bakunike lumuthi ozokunceda uzizw' ungcono kakhulu. Ama khemesi alemithi eminingi etshiya tshiyeneyo ekusizayo lapho ulenkinga.

Akudingeki ukuthi ngaso sonke iskhathi lapho ugula uhambe e clinic loba uhambe esibhedlela , ngesinye iskhathi ungahamba ekhemisi ufike ubachazele ngalokho okukuphetheyo bona bayayazi imithi engakunceda uphole kulokho okukuhluphayo

Ukuvakatshela ekhemisi lapho ungaguli kakhulu kuyancedisa ekulondolozeni isikhathi ngoba ungafika ubachazele ukuthi uhlupho lwakho lungaphi bayakwazi ukuthi bakuncedise ngemithi ezokusiza kuloluhlupho olalo

Balezindawo zabo zokubekele minyimithi lapho imithi sigcwele emashelufini emakhemisi lokhu kwenzelukuthi imithingapheli kodwa abantu bakwazi ukuyithola ngeskhathesfaneleyo.

Iqhubeka ithuthukiswa imithi kwezokwelapha. Manje abekhemisi basebenza gadalala ukuthi bayithole leyomithi ukuze umphakathi uncedakale lapho iswelakala esibhedlela umphakathi uyakwazi ukuyithola ekhemesi imithi abayidingayo.

Umama osasemutsha oqala ukuba lomntwana, umongikazi uyamqinisekisa ukuthi umntwana uzakhala kahle basalindile belindelwe imithi yokuthi banike umntwana njengoba esakhula ukuze avikeleke izifweni ezihlasela abantwana.

Emakhemesi kutholakala into ezinengi ezihluka hlukeneyo akhona amanzi aye ahlanzwa besokusithi kube lezinto ezifana lemithi yokukhwehlela ungathola futhi into ezifana lochago kanye lelambazini labantwana.

Ziyathuthuka izindawo ezithengisela imithi yokwelapha. Indawo esiyibona esithombeni sethu yindawo okuthengiselwa kuyo imithi esikhuthwazwa ukuba siyithenge esibhedlela lasemaklinika.

Asemanengi amakhemisi alemithi etshiyetshiyeneyo. Ayancedisana lezibhedlela ngoba akusiyo yonke imithi etholakala ezibhedlela kodwa ama"pharmacy " ayiphethe imithi ehlukahlukene ngobunengi bayo kuhlanganise lemithi yesintu.

Nansi imota emnyango womtholampilo. Ilindile ukuthi kungangena ucingo , kuthiwa ukhona osebalelwa lezibi. Bagijime bayemsindisa. Bamlethe, emtholampilo.

Isithombe sethu sisitshengisa umuthi wokwelapha otholakala emakhemisi. Yingakho abagulayo bayakhuthazwa ukuthi bayemakhemisi bazitholele imithi ukuze belatshwe.

Amakhemisi amanengi ayakhelweduze lamakilinika. Lokho kuyancedisa ukuthi lapho izigulane zikhuthazwa ukuba zithenge umuthi othize ziwuthole eduzane .Lokhu kuyazinceda zingahambi umango omude lanxa zingazwisisanga zibuyele ziyobuza.

Kunengi esikutholayo ema"pharmacy".Asitholi imithi kuphela ehlukahlukeneyo kodwa siyathola lelambazi labantwana sihinde sithole lezinto zabomama abazisebenzisa lapho besesikhathini.

Awusoze ulahleke lapho ufunukuya ekhemisi ukuyothenga imithi yokwelatshwa. Ngoba ayafakwa amabhakane abonisindlela okumeluyithathe lapho usiya kumafamasi ahlukahlukeneyo.

Kuyanceda kakhulu ukwazi ngemikhuhlane eminengi langendlela ethelelwana ngayo. Yingakho kuyekuncedise kakhulu umphakathi lapho betholi mfundiso ngemikhuhlane eyehlukehlukeneyo, lezindlela abangazivikela ngayo kuyo leyo mikhuhlane.

Abaphathi bezokwelapha benza imizamo eminengi lamaqembu abo ukuthi bencedise umphakathi uzuze ezindleleni ezingcono zokuthi belatshwe. Lokhu bayakwenza ngokuthi bahlangane bacule, bagide benz' izinto ezihlukahlukene ezenz' umphakathi ube lesthakazelo sokuthi ulandele lokho abakufundiswayo.

Lapha sibona imizamo kahulumende okufinyelela konke abantu labangakwaziyo ukuthi bahambe ezibhedlela. Uhulumende uyenza imizamo ukuthi babalande bathole uncedo kwezokwelatshwa.

Ukufunda kusinika amandla njengesizwe, wena ofundileyo hambexoxela abanye ubatshele ngalokho okufundayo ngezokwelatshwa. Ubaxoxele ngalokho okufundwayo ngezokwelashwa ubaxoxe nangemkhuhlane ethelelwanayo ukuthi singayivikela kanjani

Basebenza gadalala kwezokwelapha. Bayahamba, beyonceda labo abangasakwazi ukuzihambela emaklinikhi lalabo abahlala khatshana lamaklinikhi. Asibancedeni sibambisane nabo ukuze umsebenzi wabo ubelula.

Abazempilo bayahamba indawo zomphakathi kuhlanganise izikolo, kanye lezinye indawo zomsebenzi, lokhu bakwenza ngenjongo yokuthi bafundise abantu ngendlela zokuvikela imikhuhlane ehluka hlukeneyo.

bayazikhandla abezempilo befundisa ngezindlela ezitshiyetshiyeneyo zokwelapha baze benze imzamo wokuthi bawulande umphakathi bawunikele izifundo zamahala ezibanceda babekwazi ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo lokuthi bengayibona njani

Abezempilo bavakatshela izindawo ezihlukahlukeneyo. Ukuhlanganisa izindawo zomphakathi kanyelezikolo. Befundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlolimzimba yabo ezifweni ezihlukahlukeneyo balembhobho ekhulisa ilizwe labo lapho bekhuluma labantu bomphakathi.

Ukuze kuvikeleke izingozi ezingaba khona lapha abantu bengela lwazi ngemikhuhlane ethize, abezempilakahle bayawulanda umphakathi bawufundise ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo lezindlela zokuzivikela kuwo.

Isithombe sethu sisitshengisa amalungiselelo enziwa nguhulumende ukuthi abantu bafundiswe ngezempilo. Babuthene abantu bayafundiswa ngenhlobo ethize yemkhuhlane.

ziyafakwa izimpompi ezikolo lokho kuyenzelwa ukuthi lapho abantwana beqeda kusebenzisa izambuzi bakwazi ukugeza izanda zabo bangatholi amajemusi angabenza bacine bengasabuyanga esikolo

Basebenza gadalala abezempilo besindisa umphakathi ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo .Ngesinye sesikhathi bayabafundisa lendlela zokuthi bangayinqoba kanjani leyo mikhuhlane esuke ilubhubhane.

Ngenxa yokwanda kwemkhuhlane etshiye tshiyeneyo abaphathi bezokwelapha bayenza imzamo yokuthi kube lezinhlelo ezihloselwe ukufundisu mphakathi ngezindlela zokuzivikela emkhuhlaneni ehlukehlukeneyo .

Uhulumende uyakwenza amalungiselelo wokuthi abezempilo bahambe ezkolo kanye lasendaweni zomphakathi behlola abantu izifo ezitshiyeneyo. Lukho kuyancedisa sibili abantu abangakwaziyo ukuhamba emtholampilo.

Ayanceda kakhulu amabhakane kanye lezinhlelo ezisetshenziswa ngabezempilakahle lapho befuna ukufundisa umphakathi ngemikhuhlane ehlukahlukene kanye lendlela zokuthi bangazivikela kanjani abantu.

Abezempilakahle babuya lezindlela ezitshiyatshiyeneyo zokunceda umphakathi ukuthi uvikeleke emikhuhlane ehlukahlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuhamba emigwaqeni bephethe amabhakani abonisa ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo lezindlela zokuyelapha okuhlanganisa imkhuhlane yengculaza.

Ngenxa yokubhebhetheka kwemikhuhlane ethelelwanayo efana lomkhuhlane wophepha kanye leminye imikhuhlane ehluka hlukene engahle ivikeleke. Abazempilo bake benza umzamo mkhulu, wokuthi bahambe befundisa abantu ngale mkhuhlane lezindlela zokuzivikela kuyo.

Ngenxa yokuthi abezokwelapha balendaba labantu babo, bayahamba ezikolo, bahambe lasezindaweni zomphakathi befundis' abantu ngezifo ezihlukahlukeneyo, bebafundisa lendlela zokuzivikela.

Banengi abangakwaziyo ukuya ezibhendlela odokotela labomongikazi bayabavakatshela ngesinye isikhathi labo bantu babelaphe mahala bengababhadalisanga lutho

Abezempilakahle bayethatha isikhathi sabo sokuhamba befundisa umphakathi kanye labantwana besikolo ngomkhuhlane wengculaza, indlela abangazivikela ngayo, lokuthi bangathatha waphi amanyathelo lapha sebebanjwe imikhuhlane efana lengculaza.

Lapho abazali sebethole abantwana, bayaqikelela ukuthi bayalandela iziqondiso abazinikelwa esibhedlela. Lapho kumele bahambise abantwana ukuthi bayokwelashwa, benza kanjalo, abayekeli, ukuze abantwana bakhule kuhle bengelahlupho.

Abantu besintwana bayakudinga ukuvikelwa kukho konke ukuhlukunyezwa okwenziwayo, yingakho labo balawo amalungelo okuthi bahlonitshwe emphakathini.

Ngenxa yokuthuthuka emazweni amanengi sokuke kwaba lesidingo sokuthi labantu besifazane bakwazi ukuthi bathole imisebenzi engenziwa ngabantu besilisa. Lokhu kuye kwathuthukisa kakhulu ilizwe ngoba ngenxa yokubunengi babantu abakwazi umsebenzi kuba lokuthuthuka ezweni.

Kuqakathekile kubomami ukugqoka ngendlela elesizotha ngoba nxa begqoka ngendlela engelasizotha bazifaka engozini yokuba badlwengulwe lapho sebedlenguliwe kubuhlungu kakhulu ngoba bengathola lemikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Ukuba lomkhuhlane wechulaza akutsho ukuthi awulancedo emphakathini thola imfundo engeziwe ngalomkhuhlane lezindlela zokuphila lawo lokhu kuzokunceda uphile uthokoza.

Ilizwe liyakhula abantu bayazalwa nsuku zonke manje kuqakathekile ngohulumende ukuthi afundise abantu ngezokuvikela ukuthi kungabi labantwana abanengi ukuze uhulumende akwazi ukuqhubeka enakekela isizwe sakhe.

Luyenziwa uhlelo lokuthi abantwana bavikelwe ezifweni eziyisithupha ezibulala kakhulu abantwana bayathola ama injection abancedayo bahlale bevikelekile.

Indoda labafazi bayakwazi ukuthola uncedo esibhedlela. Kungenzeka mhlawumbe indoda kayikwazi ukuthola abantwana, loba umntwana kakwazi ukubathola abantwana. Benziwe imzamo yokuthi bancediswe. Bakwazi ukubathola abantwana,

Isifo segcikwane, asitholakali kuphela ngocansi, singatholakala langezinye izindlela. Yindaba ungahambi uyehlolwa emtholampilo ukuthi wenu umi ngaphi lapho usutholile uzokwazi ukuthi uzelaphe kusase lesikhathi

Banengi abesifazana ababa labantwana kodwa bekhubazekile manje ke sekwenziwe imizamo eminengi kwezokwelatshwa ukuthi bancediswe bafundiswe lezindlela ezingcono zokunakekela abantwana kungakhathalekile ukuthi bona bakhubazekile kumbe ngabantwana abakhubazekileyo.

Njengoba amajaha lezintombi khula kuyafika isikhathi lapho abathandana khona bazithole sehlanganele ocansini. Kuhle kakhulu ukuthi basebenzise ama Condom ukuze bazivikele bangatholi isisu, bangatholi lomkhuhlane we ngculazi.

Odokotela bayancedisa omama lapho bethola abantwana bayaqekelela ukuthi konke kuhama kuhle lokuthi abantwana baza bese simeni esihle kakhulu siyababonga ngoba basebenza ngokuzimisela okukhulu bencedisa umphakathi.

Ngemva kokuthi usana seluzelwe kwenziwa amalungiselelo okuthi usana luze ngezikhathi ezimisiwe ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi lukhula kahle azikho izifo lokuthi luvikelwe kuzifo ezibulala abantwana abancani eziyisthupha

Lapha owesifazana eqeda kuthola umntwana abahle bamkhiphe khonapho khonapho esibhedlela kodwa bayaqekelela ukuthi umntwana lomamakhe basesimeni esikahle njalo ezingozini ezingabakhona.

Kunengi abesifazane asebeke bakwenza ukuze bazivikele ekuhlukumezweni ngabantu besilisa. Lokhu bake bakwenza ngokuhamba emphakathini bebonisa ukuthi bona bafuna ukuhlonitshwa labo njengoba amadoda ehlonitshwa.

Isithombe sethu sitshengisa umongikazi omi nomama osasemutsha. Mhlawumbe umbonisa ngezindlela zokukhulisa umntwana ngendlela ephumelelayo. Kuyakhuthazwa lokhu, kwezokwelatshwa.

Imizamo iyenziwa ukuze kufinyelelwe bonke abantu abagulayo abasezindaweni ezikhatshana abangakwazi ukuya emakilinika okunye okuke kwenziwa yikuthi kube lamaloli ayakhiweyo aba lesibhedlela phakathi kulawo maloli kutholakala amaphilisi imithi yokwelapha kanye lemitshina yoku tester.

UHulumende uyayenza imzamo ukufundisa abantu ngokubaluleka kokuyahlola ukuthi banayo ingculaza noma abanayo ma umuntu etholakale enengculaza masinya kuyamsiza ukuthi aphile iskhathi eside ethol' usizo.

Abantwana abangamankazana bayafundiswa ngokuthi kuyini okwenzakalayo emzimbeni yabo lapho bekhula okufana lokungena esikhathini inyangalenyanga lokuthi yini abangayenza ukuze beqhubeke behlanzekile.

omama abakhulelweyo bayazinceda ngokuhamba bayesibhedlela noma emakiliniki besiyohlolwa ukuthi umntwana okhulayo ukhula kuhle yini lokhukwenza ukuthi ma kuvela uhlupho luvele lubonakale masinya

abantu besifazana bayafundiswa ngendlela zokuzivikela ekutholeni isisu lokuzivikela lapha behlangana labesilisa kwezocansi baphinda befundiswe ngenhlanzeko njengabantu abangomama lezinto abazazi sebenzisa lapho besesikhathini

Bayahamba ezibhedlela amadoda labafazi babo ukuze bathole izindlela ezingcono zokuzivikela kukanti bayahlola lemikhuhlane ehluka hlukaneyo ukuze bakwazi izindlela ezingcono zokuzivikela lapho behlangana ngokwe cansi.

Abasakhulayo abathandanayo bayakhuthazwa ukuthi lapho behlanganyela kwezocansi. Bazivikele ngokusebenzisa amakhondomu ukuze bazivikele umkhuhlaneni, baphinde bazivikele ekutholeni isisu abangasifuniyo.

Ukuzivoxavoxa kuyanceda kakhulu. Kuyanceda ekuvikeleni izifo ezingahle zibekhona ezifana leBP, umkhuhlane wetshukela njalo njalo.

Bakhona abalima ngendlela ezitshiya tshiyeneyo abanye belimala ngezemidlalo manje lapho bengakwanisi ukuhamba zikhona izinto abazilungiselelwayo ezibangcedisa ukuthi bengawi lapho behamba

Yini engakunceda ukuthi uhlale ulempilakahle enhle, yikuthi uthole isikhathi sokuthi uzivoxavoxe Uphinde uthole isikhathi sokuthi unathe amanzi akwanileyo. Ungenza njalo uzoba lempilo enhle kakhulu.

Banengi abathanda ukuqeqetsha imizimba yabo ngokugijima lokwenza ezemidlalo ezihlukahlukeneyo manje bayakhuthazwa ukuthi bawanathe amanzi ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale ilezinga lomoya owokuphilisa ofaneleyo.

Imidlalo yinto esiyijabulela kakhulu kodwa futhi ilezingozi zazo ebuya lazo. Ingakho kwezokwelapha sebesenza amabhanditshi avikela amathambo kunye lemisipha ukuthi ingalimali laphumuntu edlala.

Ziyathuthukiswa izindlela zokwelatshwa ikhona imithi encedisayo ukubona uhlupho olukhona ebantwaneni abahlutshwa ngamehlo lokhu kwenza kubelula ukuthi bathole usizo ngezokwelatshwa.

Kuyathuthuka ukwelatshwa ezikhathini zakhathesi , abantu bayakwazi ukuhlolwa ngemitshina ethuthukisiweyo bebonakala kumakhompiyutha lokhu kuncedisa ukuthi uhlupho olusemzimbeni lubonakale masinyane.

Imfundo iqala umntwana esasemncane lapha abazali bencedisa abantwana babo ngemfundo bayakhula basithande isikolo besebesiba luncedo emphakathini babe luncedo lasemulini zangakibo.

Ngenxa yokuthuthuka kwezokwelatshwa lokuthuthuka komtshina ekhiqizwayo sokulula ukuthi sifunde ngemikhuhlane ehlukahlukene sifunde langezindlela esingazivikela ngayo kuleyo mikhuhlane.

Ukufunda kuthuthukile kakhulu. Kuhle ukufunda ebadaleni lakulabo abancane abasakhulayo ngoba into ezinengi sezikhona kuintanethi ikakhulu kwezekwelapha.

Imithi yesintu layo iyakwazi ukusincedisa. Abadala bethu bayayazi leyo mithi. Bayasifundisa iskhathi ezinengi lathi sikwazi ukuyisebenzisa lapho sigula.

Zinengi izihlahla esincedisayo ekwelapheni. Ukuthi sibezazi, kuyadingeka ukuthi sizidinge kumaintanethi sibuye sizidinge futhi lasezincwadini ezihlukahlukene ezibhalwe ngabalobi abatshiyneyo.

Ulwazi lungamandla lapho sesisazi izihlahla ezihlukahlukeneyo ezokwelapha ezesintu, kuyasincedisa ukuthi singahambi sesigawula izihlahla, sizilondoloze ukuze zisincede zelaphe imikhuhlane.

IForever Living ilezinto ezinengi kakhulu zokwelapha kanye lemithi yokugcobisa ehlukahlukene egcina isikhumba sethu sibutshelelezi. Manje ke hamba kubo bengakuncedisa lokuthi ukwazi ukuthengisa izinto zabo uzitholele umnotho.

Isithombe sethu sisibonisa eminye imithi yesintu esincedayo. Esincede emikhuhlaneni ethize. Ngakho bayakhuthazwa abantu, ukuthi abazi imithi yesintu. Bayisebenzise.

Siyalwazisa ulwazi olukhona ngemithi yesintu. Osoluye lwabhalwa lwafakwa kumawebusayithi kanye lakuma inthanethi, lokhu sokusenza kubelula ukuthi sithole ulwazi olwengeziyo ngokuthi isebenza njani leyomithi.

Abeforeva livingi bakhiqiza imithi besebenzisa lesisihlhla esibizwa ngokuthi yinhlaba. Imnandi kakhulu imithi yabo njalo iyathengeka. Iyakwazi ukusincedisa ezifeni ezitshiyatshiyeneyo.

ikhona i company ebizwa ngokuthi yi forever living ethengisa izinto ezihlukahlukeneyo kuhlanganise imithi yesintu kanye lezokugeza ezesintu lezizinto ziyancedisa kakhulu emzimbeni njalo nxa ufuna ukubasebenzela ungazenzela imali yakho enhle ubasebenzela

Imithi yesintu kanye lemithi yesimanjemanje sekuye kwahlanganiswa kangangokuba emakhesi sesikwazi ukuyithola lemithi yesintu bakhona abahamba beyefunda ngemithi yesintu babesebencedisa ukuyikhiqiza imithi engcono kakhulu

Izithelo ezihlukahlukeneyo kanye lemithi yesintu ekhiqhizwayo. Kuyahlanganiswa besokusenzela imithi elwisana lezifo ezihlukahlukeneyo emzimbeni wethu. Ibuye iqinise amadoda ebudodeni bawo.

Imithi yesikhiwa kanye lemithi yesintu, konke kuyadingeka emphakathini. Ngokuncedisana ngayolemithi ihlangene kuyenza abantu babe lekhambi azinkingeni ezihlukahlukeneyo

Minengi imithi ekhiqhizwayo eyesintu encedisa isikhumba sethu ukuthi sihlale sibutshelelezi leyomithi iyatholakala emakhemisi ngentengo ebambekayo.

Ulayo indawo yakho ongalima khona isihlahla. Uma ulayo, hambo thenga isihlahla sakho usihlanyele endlini ubusudinga ulwazi ngaso leso sihlahla ukuthi sinceda ngani, sizakuncedisa lapho ungela mali yokuya esibhedlela.

Sebehamba ezikolweni abaningi besiyofunda ngemithi yakudala imithi yakudala incedisana lemithi yesimanje manje sezikhona lezindawo eziyithengisayo leyo mithi ungavakatshela enye yazo uzitholele imithi ehlukahlukene ekwazi ukwelapha imizimba iqhubeke iphilakahle

Uyakwazi yini ukuthi imithi eminengi ngesiyibona ivela ezihlahleni kungaba ngumuthi wesintu ungaba ngumuthi wesikhiweni yingakho asizigcineni izihlahla zethu zilondekile ukuze zisincedise sikwazi ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo.

Uyafuna ukwazi ngomuthi wesintu nxa ufuna ukwazi qikelela ukuthi uhambe emuntwini onolwazi ozokuncedisa ukwazi indlela ongayisebenzisa ngawo nokuthi lapho uwusebenzisa usuka welapha ini ungamane nje uwusebenzise ungakwazi ukuthi usebenzani.

Kudinga ulwazi oluqondileyo ekuzwisiseni imithi yesintu yingakho bakhona abazikhandlayo befunda ngaleyo mithi lapho sebelolwazi kuba lusizo olukhulu emphakathini.

Zinengi izihlahla zesintu ezincedisayo ekwelapheni manje kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi ngazo ukwenzela ukuthi lapho sesiphathwa yimkhuhlane ehlukahlukeneyo zibe lusizo.

Abalolwazi ngomuthi wesintu badinga izindlela ezinengi zokuwenza lowomuthi. Abanye bayawuwomisa besebewunatha. Lokhu kwelapha izifo ezinengi ezitshiyatshiyeneyo.

Asifundeni ngezihlahla mahlabezulu. Kunengi esingakufunda ezihlahleni. Kungakho asihambeni ebantwini abalolwazi olujulileyo ngezihlahla. Basifundise. Kunengi, esingakufunda ezihlahleni.

Ulwazi luyakhula kwezokwelapha luncediswa yimithi yesintu esiye yatholakala. Zinengi izihlahla kanye lezimbali eseziye zatholakala ezincedisa ekukhiqizeni imithi yesintu.

Sikhona isihlahla esibizwa ngokuthi yinhlaba , lesi isihlahla siluncedo kakhulu kwezokwelapha , amakhampani amakhulu afana le for ever living aseke asisebenzisa lesishlahla ukuze ancedise abantu bakwazi ukuphila ezifeni ezibahluphayo

Abatsha abasakhula bayakudinga ukufundiswa ngezihlahla zomdabu ezisincedisa ukuthi sithole imithi yesintu ekwazi ukulwa lamagcikwane ahlukahlukeneyo.

Ziyalondolozwa izihlahla lamaluba ayenza imithi yesintu, ulusizo kakhulu umuthi wesintu yingakho lasemakhemesi sesiwuthola lamuhla. Abanye bayazikhandla ukuthi bafunde ngazo lezo izihlahla, ukuze singalahlekelwa ligugu lethu.

Imithi yesintu ayincedisi kuphela ukwelapha izifo ezihlukahlukeneyo. Kodwa abantu abangobaba lapho sebephelelwa ngamandla ebudodeni babo, iyabancedisa ibavuselele amandla okuthi baqhubeke bejabule njengemuli.

Kuhle ukulondoloza imvelo. Sibalolwazi olunengi lwemithi etshiyeneyo ebisetshenziswa ngabokhokho bethi. Iyasincedisa lalamuhla ikakhulu ma singakwazi ukuthenga imithi yalezinsuku.

Bayayithwebula imipikitsha yezihlahla encedisayo ekukhiqhizeni umuthi wesintu ,besebeyibeka ezincwadini kanye lakuma intaneti ukuze abantu bakwazi ukufunda ngazo.

Solulunengi ulwazi ngemithi yesintu , sesikwazi ukuthola imithi yesintu ngitsho nasemakhemisi , manjena siyathola lolulwazi ezincwadini ezibhaliweyo sibuye siluthole kuma website ahlukahlukeneyo

Singabala singaqedi nxa singakhuluma ngezihlahla ezikhiqiza umuthi wesintu, yingakho kuhle ukuthi silondoloze izihlahla, kanye lezimbali zethu ukuze sikwazi ukuthi Sithole imithi yesintu evela kuzo.

Uyafuna ukwazi yini ngezihlahla zesintu ngemithi yesintu?.Kungani ungavakatsheli kwabelapha ngesintu bakuncedise bakufundise ngemithi yesintu losizo lwayo.

Ulalo ithuba lokufunda ngemithi yesintu. Ungahamba ema-library uzokwazi ukuthola izicwadi ezifundisa ngemithi yesintu eyelapha izifo ezihlukahlukeneyo.

Abantu bayakudinga ukufundiswa ngemvelo bafundiswe ngezihlahla, ukuqakatheka kwezihlahla. Ziyasincedisa ngomthunzi, zisincedise ngezinto ezinengi ezifana nokuthola imithi yesintu.

Banengi abasebenza ngokudinga imithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyeneyo lapho beyithola leyimithi bayayibhala phansi balifundise lokuthi isetshenziswa kanjani njalo iyelapha ziphi izifo.

Seziziningi kakhulu izihlahla eseziyezatholakala ezincedisa ekukhiqizeni umuthi wesintu yingakho lokhu kuyancedisa ukuthi silondoloze izihlahla ezinengi kakhulu ukuze sikwazi ukuthola imithi yesintu.

Siyeyalethwa imfundo ngemithi ebisatshenziswa kudala evela ezihlahleni imithi yesintu yingakho laba abasebefundile yakwazi ukuthi besibhalele lathi sifunde sikwazi ukwelatshwa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo

Ukudla okufana lama avocado yikudla okuthandiwa kakhulu kukanti kulomsoco kakhulu lapho sikudla kuyakwazi ukusikhulisa kukhulise amangqamuzane kubuye kusivikele kwezinye izifo ezingahle zisisihlasele.

Luyadingak' ulwazi ekwenzen' umuthi wesintu. Yingakho kubalulekil' ukufundela ngaphambi kokub' umuntu awenze lowo muthi, ukwenzel' ukuthi lab' abazawusebenzisa bangalimali kodwa bazuze.

Asisoze safa sawakhohlwa amasiko ethu yingakho siyabadinga abantu abadala abaphile ngezikhathi zakudala abazi kabanzi ngezihlahla ezisinceda ngemithi eyelapha izifo ezihlukahlukeneyo.

Siyafunda ngezihlahla zesintu ezihluka hlukeneyo ezincedisa ekuvikeleni imkhuhlane etshiyeneyo ukuthi yiziphi izihlahla zakhona lokhuthi zisebenzani singakuthola ngokuthi sivakatshele ama website atshiye tshiyeneyo kanye lezindawo ezile zincwadi ezisibonisa ngalezo zihlahla

Basebenza ngokuzikhandla kwezokwelapha betholizindlela ezintsha lezingcono zokwelapha. Lokhu kuhlanganisa lokusebenzisa imithi yesintu, izihlahla ezihlukahlukeneyo ezisincedisayo ukuthi kwelaphe imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Minengi imithi yesintu etshiqizwayo. Leyo mithi eminye iyenzelwe ukuthi inakekeliskhumba sethu. Besekutheminye iyenzelukuthi siyinathe ikwazi ukusi hlanza ngaphakathi komzimba.